Izisebenzi zikahulumende zivame ukuba lomusa kakhulu zijwayele ukubhoda zinikeza abantu imithi njalo zibaxhwayisa ngemikhuhlane egcweleyo lapha ngaphandle njalo ikhuthaza abantu kubana behambe ezibhedlela lasemakilinika.

Umfanekiso utshengisela umama owezempilakahle oyobanikeza imota. Labobaba ababukeleyo, kungani bajabulile loba begqokile okubavala amakhala.

Umongikazi uyabobotheka, ekhangele usana. Usana olusanda kuzalwa. Umama ebelethe umntwana ongumfana. Ayemkhalela, iminyaka, leminyaka.

Kulabomongi ababili abakhangele umntwana ogqoke isigqoko esingathi siluhlaza. Uyamkhangela ukubana uyagula na loba ubulawa yini lokuba uphefumula njani.

Abantu bakhuthazwa ukuba babozivoxavoxa, khona bezakuba lemizimba eqinileyo, njalo bayekele ukunatha utshwala obunengi, ngoba kuyabulala, njalo kuyakwenza utshone ukhathele.

Kulabodokotela abathanda ukucubungula ngemikhuhlane ukuze babekwazi ukusiza abantu imkhuhlane leyi bayande ukuyikhangelisisa endaweni ehlanzekileyo elombala emhlophe ukubana izinto zicacisise ukuba zinjani njalo sisegcekeni.

Umtshina olombala omnyama othe tshu! Umtshina lo ngowokukhangela indlebe, udingisisa ukubana ingani indlebe yomuntu ibuhlungu? Loba ingani umuntu engezwa kahle? Umtshina lo, uvela usize khonapho.

Ijekiseni efakwa phambi kwegabha elincane, igabha leli nge lomuthi, umuthi lowu uzahlaba umuntu, umuntu uma elegcikwane uzasila.

Kulegabha lamaphilizi, amaphilizi amathathu. Amagabha lawa alemibala etshiyeneyo, elinye liluhlaza elinye lifanana lesibhakabhaka. Akukhanyi njalo ukubana ngamaphilisi ani kodwa mathathu.

Umntwana ulele phezu kwesikali ,esokukhangela ukubana ukhula kuhle. Isikali esimhlophe nke! Yena ugqoke isigqoko esiluhlaza tshoko..Umamakhe umkhangele ejabulile. Okungabe kuveza ukuthi abamtshele khona, kumbe akubonayo, kuyajabulisa.

Isihlahla esikhulu esilamahlamvu amahle aluhlaza tshoko amahlamvu lawa, abantu bayasidlula benganaki ukubana singaba phathisa kumkhuhlane eminengi.

Kukhanya kulesitolo. Isitolo semithi yesintu. Isitolo lesi sigcwele lemithi etshiyeneyo engasetshenziswa ngabantu. Njalo okhanya ephathisa abantu abafuna leyomithi ngomuny'untombazana.

Umfanekiso usitshengisela imithi yesintu eyenziwa yiForever. Kukhanya balemithi yesintu entshiyeneyo engasetshenziswa ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye kukhanya isemagabheni aluhlaza eminye esemagabheni afana lombala wenhlabathi.